daadama ata n ʒi dakuɣu zuɣu n yuundi wobiri ka bi bɛ kom ni ka bi shab pili zipili piɛla ka si yɛ daliya zaɣ vakaɣali ka so yɛ zaɣ bɔnbɔma ka so piri namda ʒiɛ laasabu la